Mmabaawa ne mmeranteɛ asa line tenten. Wɔde apampan ne rɔba ahodoɔ a wɔde sa nsuo asisi hɔ. Ababaawa baako kita bokiti a wɔde asa nsuo agu silver kyɛnse mu ama abɔfra a ɔgyina hɔ.

Mmabaawa ɛne mmranteɛ agyina gyina hɔ. wɔn de ahwenneɛ agu wɔn kɔn mu ɛne wɔnsa. Wɔn nyinaa asosɔ wɔn nsa a w'apagya akɔ soro. Nnua nnua asisi wɔn akyi bebree.

Nkonnwa miensa esi edan kɛseɛ bi mu. Pono esi nkonnwa no nfifini . Pono ahyɛnsudeɛ yɛ tuntum. Nwomaa ahuduɔ geu so. Kyɛnsii kɛseɛ so si so a enduama so egu emu.

Mmranteɛ agyina bia a wɔn ɛyɛ adwuma wɔ no. Mmranteɛ yi bi ɛyɛ abrɔfo ɛna ebi ɛyɛ abibifoɔ. Mmranteɛ yi nyinaa ɛhyɛ kyɛ ɛwɔ ɔmo ti. Abranteɛ baako akita efidie a wɔn edi ɛyɛ adwuma no emu. Mmranteɛ no mmiensa akita efidie baako emu agyina n'enkyɛn.

Mmaa ne mmarima ɛredware wɔ nsutene kɛseɛ mu, mmarima no dodoɔ no nhyɛ ataade soro, ababaawa baako a ɔhyɛ ataade fitaa ne tuntum apagya ne nsa akɔ soro. Ababaawa baako so a n’abɔfra wɔ nsuo no me bi ne n’abɔfra no ɛredi agorɔ.

Mmeranteɛ mmabaawa gyina bea a wɔyɛ adwuma wɔ no, mmeranteɛ yi mu mmiɛnsa ne awuraba baako gyina bɔn mu, ahyɛn ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia. Adan atenten nso wɔ akyikyiri nohoa.

Fundaka a nhyiren da so. Nnipa kuw bi ahyia wɔ hɔ a wɔreyɛ awufosom. Ɔsɔfo gyina hɔ a okura Bible. Nnipa no a ahyia nyinaa hyɛ tuntum. Wɔn nyinaa gyinagyina akatawia ase.

Nkondwa akɛseɛ fitaa mienu esi ɛdan emu nkondwa tuntum mienu esi nkyɛn sumie fitaa egugu nkondwa yi nyinaa e. Mu agynamoa tuntum ɛda fam fidie a yɛde hwɛ sene ɛbɔ ban no ɛho.

Akondwa fitaa esi hɔ a sumii ahodoɔ egu mu akondwa tuntum baako esi nkyɛn akondwa a wɔde kɛntɛn na anwen mienu nso esi hɔ kɛntɛn esi akondwa fitaa no ho a ntaadeɛ ahodoɔ egu mu emfonin ɛbɔ ban no ho.

Adwumayɛfoɔ gyinagyina beaeɛ a woreyɛ adwuma ɛwɔ hɔ. Adwumayɛfoɔ yi bi hyɛ trawsa brown ne ataare soro fitaa. Adan ahorow sisi hɔ akyi, nnua nnua atwa wɔn ho ahyia.

Ɛpono ahodoɔ mienu esi hɔ mmaa mienu ɛtete akyire mmofra mienu ɛte ɛpono biaa ho abranteɛ baako a ɔhyɛ ataade fitaa ɛjoto hɔ a abofra baako ɛkoto nanim.

Mmranteɛ ɛne mmabaawa ɛkoto fam, ebi mo agyina gyina wɔn akyi. Mmranteɛ ne mmabaawa yi mu dodoɔ na ɛte nisuo, ebi nso amuna wɔn anim. Abofra a ɔhyɛ ataare fitaa kita handkertchief ɛwɔ ne nsam ebue n'ano ɛte nisuo.

Mmaa ɛne mbɛma atwa ahyia a efunu adaka esi nfinfii. Wɔn nyinaa ɛkyɛ eyie ntoma tuntum. Abranteɛ baako egyina wɔn anim a okita kyerɛw nsem ɛwɔ n'sɛm. Abranteɛ yi ɛhyɛ ahwehwɛniwa. Mmarantie ene m'babaawa na akaa edi kyeneeso wɔn so.

Ɔbaa ɛne ɔbarima egyina pono tenten ɛho laptɔp esi pono no ɛso afidie esi nkyɛn ɔbaa no ɛde adeɛ a yɛde tie ndwom ahyɛ ne kɔn wɔn kita krataa kɛseɛ a wɔn nyinaa ɛhwɛ so.

Mmeranteɛ ne mmaamua gyinagyina ammusieeɛ. Wɔgyinagyina amanfoɔ nna anim. Mmeranteɛ yi mu dodoɔ no ara hyɛ atadeɛ fitaa ne kyɛ. Nnuannua sisi wɔn akyi. Mmeranteɛ yi abuebue wɔn nsa de asi wɔn anim.

Mmranteɛ no gyina bea wɔn ɛsi ɛdan no ɛwɔ no. Mmranteɛ no ɛbi gyina ɛdan ɛoro nowhaa, ɛbinom ɛkita dadeɛ na ɛbinom kita ɛnua. Mmranteɛ no ɛɛsesa dadeɛ no afri fɛm.

Mmranteɛ ɛhyɛ ataare fitaa a kɔkɔɔ wɔ mu butu fam. Wɔn nyinaa hyɛ asopaatre. Efunu adaka si wɔn akyi. Amanfoɔ atwa wɔn ho ahyia. Mmranteɛ bi ekuta twene rebɔ gyina wɔn nkyɛn.

Mmranteɛ mmiensa ekita akadeɛ ɛtu amina. Mmabaawa mmienu agyina wɔn nkyɛn. Akokra baako de nensa agu n'akyi agyina hɔ. Mmepɔ ɛwɔ hɔ a nnua nnua asisi so.

Fidie kɛseɛ esi hɔ a mmranteɛ nnum egyina anim abranteɛ baako ekura dadeɛ mu ɛte fidie no anim abranteɛ baako so a okita fidie no mu ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ nɔtedan ɛwɔ wɔb nkyɛn.

Mmeranteɛ gyinagyina bɔn mu a wɔretu amona, aberanteɛ yi mu bi a wɔhyɛ ataare fitaa kita funu adaka a wɔde rehyɛ amona yɛtu ne bi mu dada, ahyɛn mmienu a n’ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa si hɔ.

Ɛmaa ɛne ɛmɛɛma ɛtete pono ho ɛwɔ ɛdan emu. Ensuo ɛsisi pono no ɛso, Ewuraba baako egyina wɔn anim a wɔne wɔn ɛɛkasa. Aduane bi te sɛ akutuo ɛnso esi pono no so bi.

Gya atɔ aborosan tenten mu. Dumgyafoɔ hyehyɛ atareɛ ne kyɛ gyina nkyɛn. Odumgya hyɛn baako de aberanteɛ a ɔkuta nsuo no akɔ sorosoro aberanteɛ no de nsuo no redum gya no.

Adwumayɛfoɔ egyina bea a wɔyɛ adwyma no wɔn de dadeɛ tenten ato ennua mienu ɛso ɛpo kɛseɛ ɛwɔ wɔn akyi mfidie akɛseɛ a wɔde yɛ adwuma nso esisi wɔn nkyɛn mu adwumayɛfoɔ yi mu baako akoto ɛwɔ dadeɛ so.

Mmeranteɛ mmienu gyina pono tenten ho. Mfidie mmeɛnsa si pono no so. Mmeranteɛ mmieni yi di mfidie mmienu reyɛ adwuma. Wɔgyina sukuudan mu. Aberanteɛ no mu baako hyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'a ti.

Funu adaka si pono so, amamfo gyina funu no anim, Sɔfopanin a ɔhyɛ ataare fitaa kita twerɛsɛm ɛrebɔ mpaeɛ ama mu no, amamfoɔ bi nso gyinagyina apata ase.

Ababaawa a ɔhyɛ atade fitaa te akonnwa fitaa ne kɔkɔɔ so. Mmeranteɛ mmienu ne ababaawa baako gyina n'anim. Ababaawa a ɔte akonnwa yi so yi apagya ne nsa akɔ so. Amanfoɔ tete akonnwa so wɔ dan.

Pono fitaa si hɔ a akonnwa fitaa si anim. Wɔahyehyɛ nwoma ahodoɔ wɔ pono yi so. Mmeranteɛ mmienu te pono fitaa baako ho wɔ nkyɛn a computer sisi wɔn anim. Mmeranteɛ no mu baako hyɛ atade tuntum.

Mmaa ne mmarima ɛredware ɛpo mu, mmaa ne bi tete po no ano, bi nso de ntama asesɛ fam a wɔdeda so. Dan akɛseɛ a nnuannua atwa ho ahyia wɔ atifi nohoa.

Nsuo ayiri afa dan ho. Aberanteɛ a ne ba hyɛ n'akyi nam nsuo yi mu. Hyɛn mmienu sisi dan baako anim. Ɔbaa baako gyina dan no anim.

Mmeranteɛ gyinagyina amusieeɛ. Wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ adeɛ wɔ wɔn ano. Wɔkita sofi a wɔde sa anwea gu nna so. Ɛhyɛn fitaa si wɔn akyi nohoa. Nnua nnua sisi amusieeɛ hɔ.

Mmeranteɛ nsia koto hɔ. Wɔkuta funu adakam a wɔde funu adaka no rebɛhyɛ amena mu. Ahyɛn fitaa mmienu si hɔ. Nnuannua atwa hɔ ahyia.

Mmɔfra mmiɛnsa te pono akyi, mmɔfra yi mmienu yɛ mmaa, baako a aka yɛ barima. Awuraba baako gyina barima no nkyɛn mu ɛrekyerɛ no adeɛ, akadeɛ gugu pono ne so a wɔde ɛresua adeɛ.

Mmofra tete fam a kyerɛwpono deda wɔn nan so. Abranteɛ baako gyina wɔn anim kita nwoma wɔ ne nsam. Kyerɛwpono kɛseɛ si abranteɛ ne nkyɛn mu a wɔatwerɛ adeɛ wɔ so. Mmofra no retwerɛ adeɛ no a abranteɛ no atwerɛ wɔ twerɛpono no so bi.

Kodoɔ kɛseɛ amuni atɔ ɛpo emu, kodoɔ ketewa a wɔn ɛde akɔsesa amanfoɔ no ɛyɛ fitaa. Ɔsranii egyina ɛnkyɛn a wɔn ɛɛtwɛ amanfoɔ na ɔwɔ kodoɔ ketewa no mu aba ɛpo ano. Ɛmmeranteɛ bi so asɔ ahoma no mu ɛɛtwe bi.

Awuraba hyɛ atade kɔkɔɔ gyina mmɔfra anim. Twerɛpono si akonnwa so wɔ ne nkyɛn mu. Mmɔfra tete pono tenten ho a krataa gugu wɔn ani.

Sukuu mmofra ɛtete nkonwa so ɛwɔ sukuu dan mu. Wɔn mo dodoɔ naa esumsum wɔn ano. Mmofra mmienu ɛte anim a nhoma egu wɔn so. Baako ekita kyerɛwdua ɛwɔ ne nsa benkum.

Mmabaawa a ɛhyɛ ntoma ataareɛ ɛte kɛtɛ so ɛwɔ abɔnten. Wɔn te adua ase. Wɔn de ntoma akata wɔn tiri ɛso. Ababaawa baako egyina twerɛpono anim ɛtwerɛ adeɛ egu so. Nnua nnua etwa wɔn ho ahyia. Ɛdan esi nkyɛn mu.

Mmabaawa te akonnwa so wɔ dan mu, pono si wɔn anim a afidie a yɛde pam adeɛ sisi so, mmabaawa yi ɛresere, na wɔn ataadeɛ a wɔhyɛ ahyɛnsodeɛ bi ne tuntum, fitaa ne blue.

Mmranteɛ ɛne mmabaawa ɛtete apɔnkɔ so mmranteɛ no bi nso ɛnam fɔm ɛmmofra nso ɛnam fɔm bi ɔbaatan baako ɛde ne ba ahyɛ nakyi ɛmranteɛ no bi nso ɛtete fidie ahodoɔ mu.

Mmaa ne mmarima ɛwɔ mpoano. Mmaa yi mu bi resi nneɛma wɔ mpoano. Kodoɔ si anwea mu wɔ nkyɛn. Abofra baako ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ te fam wɔ anwea no mu.

Nsuo a ɛretɔ ayiri wɔ lɔɔre kwan mu. Ahyɛn ahodoɔ nam nsuo no mu. Abranteɛ a okita kyinni tuntum nso nam nsuo a ayiri wɔ lɔɔre kwan no mfinfin. Nnipa mmiɛnsa gyina a wɔn nyinaa de kyinii asiwɔn so.

Mmeranteɛ atutu ntoma gyina hɔ. Kyiniiɛ ahodoɔ mmeɛnsa si wɔn so. Kyiniiɛ ketewa baaka, ɛna kyiniiɛ akɛseɛ mmienu. Aberanteɛ baako so twene di wɔn akyi. Baako a ɔde nyanya nso agu ne kɔn mu gyina wɔn nkyɛn.

Mmɛɛma ɛsa so ɛwɔ asɔre dan mu, aberanteɛ baako egyina wɔn anim. Wɔnyinaa aka wɔn nsa abɔ mu ɛwɔ wɔn anim. Ɛmmeranteɛ yi bi ɛhyɛ ataareɛ a n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Ebimo so ɛde ɛntoma braon abɔ wɔn mu.

Ɛmeranteɛ ne mmabaawa edi asa emeranteɛ no ɛhyɛ ntaadeɛ bluu ɛna mmabaawa no hyɛ ntaareɛ brown wɔn de anwendeɛ egugu wɔn kɔn mu wɔn sisi ɛne wɔn nsa takra ɛhyehyɛ i sowɔn tir.

Mmɔfra ɛredi agorɔ wɔ agoprama so, abɔfra baako apagya ne nan akɔ soro ɛrekɔbɔ bɔɔlo, bɔɔlo no ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ. Mmɔfra aka so gyinagyina hɔ ɛrehwɛ abɔfra no.

Mmeranteɛ ne mmabaawa te pono kɛseɛ ho wɔ dan mu. Nnuane ahodoɔ sisi wɔn anim. Nnuane yi bi te sɛ ɛmo, banku ne forɔeɛ. Nsa nso sisi wɔn anim.

Mmaa ne mmarima te wienhyɛn mu. Aberanteɛ baako a ɔte mu hyɛ ɛkyɛ fitaa ne atade fitaa. Ɔbaa a ɔte ne nkyɛn no resere. Polisini gyina wɔn akyi nohoa.

Mmeranteɛ ne mmabaawa te pono akyi. Nnuane ahodoɔ sisi pono yi so. Egya si pono no so a aduane si so. Anonomdeɛ nso si pono no so. Mmeranteɛ no ne mmabaawa no de dua kɔkɔɔ na ɛredidi.

Dɔtedan sisi hɔ. Mmeranteɛ ne mmabaawa gyinagyina anim. Abɔfra nso gyina hɔ bi. Aberanteɛ no gyina gya a wɔde coal pot asɔ ho. Dadesɛn sifa a praeɛ da nkyɛ.

Mmranteɛ mienu ɛgyina pono ho ɛɛdi agorɔ. Fanta ti ɛgu pono ɛso. Wɔn de krataa ayɛ atena ɛɛbɔ bɔɔlo. Mmranteɛ bi nso ɛtete akonwa so ɛwɔ akyire, baako ɛkita afidie a yɛde twa mfoni ɛgyina ɛban no ho.

Mmanteɛ mmiɛnsa gyina pono ho. Baako kita boɔ wɔ ne nsa a ɔretwa boɔ no mfoni. Mmranteɛ yi mu baako abɔ ne ti. Wɔde kɔn mu adeɛ ahyehyɛ. Ɛpono nso wɔ ɛban no ho. Abranteɛ nso ne ɔbaa gyina atifi nohwaa.

Adwumayɛni a ɔhyɛ kyɛ wɔ ne ti kita aboɔ kɛseɛ mu a ɔde reto nkyɛn, dan atenten wɔ ne bankum ne ne nifa, ɛboɔ no dodoɔ no ara gu lɔɔre kwan ne mu, hyɛn sisi lɔɔre kwan ne mu.

Mmabaawa ne mmarima gyina agoprama so, mmabaawa ne bi akoto na bi nso abu nkotodwe. Mmarima no gyinagyina wɔn akyi. Mmabaawa yi hyɛ ataare fitaa na mmarima ne mu bi hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ.

Mmeranteɛ nnum te akonnwa so wɔ dua ase. Mmeranteɛ yi mu mmienu biara de oware asi wɔn anim a wɔre bɔ. Akɔkora baako te wɔn akyi a ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa ne akatahwene.

Adwumafoɔ wɔ beaeɛ a wɔyɛ adwuma no, dadeɛ gugu fam. Adwumayɛfoɔ yi soso kyɛnse wɔ wɔn tiri so, adwmayɛni baako kita ne kyɛnse wɔ ne nsam. Adwumayɛfoɔ a aka nso aboa wɔn ano wɔ faako.

Aberanteɛ te dadepɔnkɔ so nam lɔre kwan mu. Mmeranteɛ ne mmabaawa gyina nyɛnkyɛn a wɔrehwɛ no. ebi nso retwa no mfonin. Aberanteɛ baako ada fam wɔ lɔre kwan no so retwa aberanteɛ no mfonin.

Mmeranteɛ gyinagyina agoprama so rebɔ bɔɔlo. Bɔɔlo nonam wiem. Mmeranteɛ yi mu fa a wɔgyina afa yɛ Aborɔfofoɔ. Wɔn a wɔaka nso yɛ abibifoɔ. Aberanteɛ baako hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne tunyum gyina atena no nkyɛn.

Pono tenten esi hɔ a akadeɛ a yɛde sua adeɛ egu pono no ɛso. Mmofra etwa pono no ho ahyia. Abranteɛ ɛkotow wɔn nkyɛn a okita akadeɛ a yɛde sua adeɛ no ebi. Abranteɛ no ɛhyɛ ahwehwɛniwa ɛwɔ n'ani.

Mmeranteɛ ne mmabaawa redware wa po mu. Mmerantea no redware wɔ akyiri nohoa, ɛna mmabaawa no gyina hɔ a mmɔfra no atwa wɔn ho ahyia wɔ po no ano. Awuraba baako a ɔhyɛ atade tuntum koto ne ba baa anim.

Mmabaawa mmienu gyina hɔ, wɔkita ade tuntum wɔ wɔn nsam, ababaawa baako abu ne mu ase, mmerante ne mmabaawa te akonnwa so wɔ nkyɛn ɛrehwɛ wɔn, mmeranteɛ bi gyina hɔ.

Nnipa nsia gyina bepɔ tenten so, wɔn nyinaa hyɛ ataade a ɛkata wɔn tiri so bɛsi wɔn nan ase. Nnipa nsia nyinaa hyɛ asopatere akɛseɛ, snow atɔ agu bepɔ ne so.

Mmranteɛ ne mmabaawa te pono so ɛwɔ ɛdan mu. Nnuane ahodoɔ asisi pono no so. Ano nom deɛ nso asi so. Ababaawa baako edi brodo ahyɛ n'ano a ɔka a ɔsere.

Mmaamua nnum rebɔ bɔɔlo wɔ mpoano. Buroni baako ne abibifoɔ nnan. Amanfoɔ gu po no mu a wɔredware. Aberanteɛ baako gyina po no ano a wɔrehwɛ mmɔfra no a wɔrebɔ bɔɔlo no.

Ewuraba wabɔ duku ɛwɔ ne ti ɛde ntoma atwa ne mu ɛte hɔ. Ɔkita boo ɛwɔ ne nsam. Neɛma sisi na nim a ɔnoa aduane. Bokiti si nkyɛn a ɔde bankuta ato so. Enuane no bi ɛsisi ɛgyaso.

Mmeranteɛ mmienu te pono ho redidi. Aberanteɛ baako te wɔn nkyɛn. Mmeranteɛ yi redi banku ne forɔeɛ. Aberanteɛ baako a ɔka ho ho no hyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'ani a wayi ne ti sakora.

Abrɔfo bi ahyia wɔ edua bi ase a didipono esi hɔ a wɔato nsa redidi. Ebi kura pleet a aduane wɔ so. Abrɔfo no bi hyɛ ahwehwɛniwa. Ebi nso hyɛ kyɛ.

Mmeranteɛ mmienu tete akonnwa so wɔ abɔnten, awuraba baako koto gya a ɛredɛ ho wɔ fam, abaayewa baako nso te koto fam, abaayewa a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ te akonnwa mu wɔ aberanteɛ baako nkyɛn, nnua atwa wɔn ho ahyia.

Mmeranteɛ ne mmabaawa gyina po ano, wɔreprapra nwura wɔ mpoano, mmerante mmienu koto hɔ a wɔkita nwura a wɔasesa wɔ mpoano no. aberanteɛ baako nso koto hɔ de nsa ɛresesa nwura no afiri fam.

Adwadifoɔ bi retɔn nneɛma wɔ dwa bi so. Nneɛma a wɔtɔn no bi kɔkɔɔ a aber, ntoos, mako, na gyeene. Wɔde kyiniiɛ tuntum asi wɔ so. Ɛdan tenten bi nso wɔ wɔn akyi.

Mmeranteɛ ne ababaawa baako te pono ho redidi. Nnuane ahodoɔ sisi pono no so. Aberanteɛ baako de fork refa ɛnam wɔ mfimfini hɔ. Ababaawa no de ne phone retwa nnuane no a wɔredi no.

Ɔbaa ne ɔbarima kita kyɛnsee tratra wɔ wɔn nsam a nnuane ahodoɔ gu so. Pono si wɔn anim a nnuane sisi so. Abarimaa ne abaayewa te wɔn anim redidi. Nnua atwa wɔn ho ahyia.

Mmaranteɛ gyina gyina ɛpo ano mmaranteɛ yie prapra fin awɔ ɛpo no ano mmaanteɛ mu bi hyɛ ataadeɛ fitaa ɛna ebi hyɛ ataadeɛ tuntum wɔn asesa nwura no ɛgu polythine tuntum ɛsi hɔ.

Pono tenten si hɔ. Laptop sisi pono yi so a mmeranteɛ ne mmabaawa tete laptop no akyi. Twerɛdua ne nhoma deda wɔn anim. Mmeranteɛ yi mu bi hyehyɛ ahwehwɛniwa.

Kodoɔ mmienu ɛnam nsuo ɛso. Mmranteɛ ɛtete kodoɔ no ɛmu. Abranteɛ baako a ɔhyɛ ataareɛ a n'ahyɛnso deɛ ɛyɛ akokɔsrade ne tuntum agyina nsuo ne mu epea kodoɔ baako. Nnua nnua asisi nsuo no agya.

Hyɛn kɛseɛ fitaa si hɔ, mmeranteɛ mmienu gyina hyɛn no mu, wɔkita motocycle a wɔde rehyɛ hyɛn ne mu. Abansoro si nkyɛn a wɔaduadua nnua wɔ ho.

Kodoɔ mienu ɛsisi ɛnsuo so. Mmranteɛ ɛtete kodoɔ yi mu a wɔn ɛɛsi akan. Amanfoɔ ɛgyina gyina nsuo nkyɛn ɛɛhwɛ wɔn. Ɛbi ɛde kyiniiɛ asi wɔn tiri so, ɛbi nso ɛtete hɔ.

Kodoɔ si mpoano. Mmeranteɛ no bi tete kodoɔ no so. Ɛbi nso sisi afiri mu gyina kodoɔ no ho. Aberanteɛ a ɔhyɛ atade fitaa ayi nam a ɛwɔ kɛntɛn afiri kodoɔ no mu de rekɔsi po no ano.

Kodoɔ baako ɛsi ɛpo so. Mmranteɛ gyina gyina kodoɔ no mu. Abaamua baako ɛka wɔn ho. Abaamua ne mmranteɛ mienu ɛkita atena mu a nsuo mu nam ɛhyehyɛ atena no mu.

Wiemhyɛn mmiɛnsa sisi hɔ, atwedeɛ twere baako a mmaa ne mmarima ɛreforo. Ɛmu bi kitɛ nkrataa wɔ wɔn nsam. Wɔn nyinaa nneɛma bobɔ wɔn akyi.

Nnipa mmienu te pono ho a aduane sisi wɔn anim. Aberanteɛ baako yɛ bibini, ɛnna baako yɛ buroni. Aberanteɛ bibini no redi fufuo a wakyea ne kɔn. Buroni no nso redi motuo.

Mfonyini bi wɔ hɔ. Mfonyini mu yi, kodoɔ bi si hɔ a nnipa bi te mu. Na abranteɛ bi retwe kodoɔ no. Aboa bi nam hɔ. Ɛna papa bi kuta sekan wɔne nsam a wasɔ akwadaa bi mu. Wasɔ papa bi mu. Na kube bi si wɔn akyi.

Mmrateɛ ɛne awraba baako gyina hɔ ɛɛtu nwom. Abranteɛ baako ɛte tweni akyi ɛɛbɔ tweni wɔn a waka egyina kasanim baako ɛnso ɛɛbɔ totronbɛnto.

Akuafoɔ gyinagyina wɔn afuom. Wɔadua ntoosi a wɔde dua atweretwere. Akuafoɔ yi mu baako kita bokiti tuntum wɔ ne nsa benkum ne ne nsa nifa. Ɛhyɛn a wɔde yɛ adwuma wɔ afuom nam afuom kwan so.

Ɛhyɛn kɛseɛ asi hɔ. Mmranteɛ atwa ɛhyɛn ho ahyia. Abranteɛ baako a ogyina wɔn anim ɛhyɛ ataare a n'ahyɛnso deɛ ɛyɛ akokɔsradeɛ. Mmrante yi mu dodoɔ na ɛhyɛ ɛkyɛ ɛwɔ wɔn ti. Wɔn di wɔn nsa asɔ wɔn sisi.

Afidie a yɛde tu nsuo ɛwɔ fam esi hɔ. Abranteɛ baako egyina afidie no anim. Abranteɛ baako nso egyina ɛnkyɛn a wakyin fidie na fidie no etu nsuo. Mmranteɛ yi ɛhyehyɛ asepatere kɛseɛ.

Ɛhyɛn a wode yɛ afuo mu dwuma asi ade tenten so, mmranteɛ ɛne mmabawa ɛtwa ɛhyɛn yi ho ahyia, ɛbi ɛtwa mfonyin. Ahyɛn ahodoɔ nso sisi nkyɛn. Ahyɛn bi ahyensode ɛyɛ ahabanmunu, akokɔsrade, ɛne kɔkɔɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa nenam kurom. Wɔahyɛ dwa wɔ pono tenten ho a mmeranteɛ bi gyinagyina anim. Aberanteɛ a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ asɔ ne sisi gyina dwa no anim. Abansoro wɔ nkyɛn a wɔahyehyɛ dwa wɔ abansoro no anim.

Ɛmmranteɛ ɛnan ɛwɔ biaɛ ɛɛyɛ adwuma. Fridie esi wɔn anim. Mmranteɛ yi emu mienu ɛte fɔm. Baako kutu hɔ ɛna baako ɛti akonnwa soɔ. Abrateɛ yi mu baako ɔte fɛm ekura krataa wɔ ne nsam ɛne twerɛdua a ɔtwerɛ adeɛ.

Mmeranteɛ a etuo sensɛn wɔn ho nam afuo kwan so. Mmeranteɛ no bi nso gyinagyina wɔn mfuom. Ɔbɔmmɔfoɔ baako kita nwuram nam wɔ ne nsam. Abɔmmɔfoɔ yi hyɛ kyɛ a wɔresere.

Abranteɛ ɛne mmofra mmienu a ɔbaa ɛte wɔn akyi ɛte motor ɛso. Ɛhyɛn adi wɔn anim, dan si nkyɛn mu a mmranteɛ ne mmabaawa agyina gyina dan no anim.

Ababaawa a ɔde ntoma atwa ne mu a ɔbɔ duku wɔ ne ti ɛte moto cycle so a moto no asi hɔ. Ɔde ntoma no baako akyikyire ne nneɛma mu asi n'akyi. Maame a ɔde ntoma atwa ne mu agyina ababaawa yi akyi. Ɛdan ɛwɔ nkyɛn mu a amanfo a ɔtɔn adeɛ ɛtete anim.

Mmabaawa egyina gyina hɔ a wɔn de ntoma apam ntaareɛ. Abranteɛ baako egyina wɔn akyi. Mmabaawa yi ɛhyɛ ntaadeɛ a n'ahyɛnsodeɛ bi ɛne bluu, akokɔsradeɛ ɛne tuntum. Amanfoɔ ɛtete nkyɛn ɛhwɛ wɔn.

Wɔapaake motocycle bebree sisi hɔ, nnuannua sisi kwan ne nkyɛn, hyɛn ahodoɔ nso nenam lɔɔre kwan no mu. Dan wɔ atifi nohoa a amamfoɔ gyina anim.

Mmeranteɛ mmienu te afidie a wɔde nwene kente akyi. Wɔrenwene kente. Ahoma a wɔde nwene kente no sesa afidie no ho. Kente ahodoɔ nso sɛn ahoma so wɔ wɔn akyi.

Mmabaawa hyɛ ntadeɛ ahodoɔ gyinagyina hɔ. Mmabaawa yi bi asosɔ wɔn sisi, ɛbi nso de wɔn nsa agu wɔn ho. Ababaawa baako a wasɔ ne ti mu akɔ akyire aka ne nsa mmienu abɔ ho resere. Amanfoɔ tete nkyɛn rehwɛ mmabaawa yi.

Mmranteɛ mmienu te motor baako so. Abranteɛ baako gyia wɔn nkyɛn a wɔn atene wɔn nsa akyerɛ bi so. Papa no te motor so gyina wɔn anim,. Kyiniiɛ wɔ wɔn nkyɛn a nnipa mmienu gyina kyiniiɛ no ase. Borɔdeɛ egu apata bi nkyɛn wɔ akyi nohwaa.

Mmeranteɛ ɛne ɛmabaawa a wɔhyɛ amanyɔ kuo ataareɛ atwa ahyia aberanteɛ baako ho. Wɔn ekita kita krataa a yatwerɛtwerɛ nneɛma wɔ so a wɔn apagya akɔ wiem. Aberanteɛ no egyina ade tenten ɛso, wapagya ne nsa mmienu akɔ wiem.

Mmabaawa mmiɛnsa gyina hɔ reto nnwom. Wɔn nyinaa hyɛ ntoma ataadeɛ, mmabaawa yi mu mmienu de ntoma abɔ wɔn ti. Mmeranteɛ tete akonnwa so wɔ wɔn akyi a wɔrebɔ ntwene ama wɔn.

Mmabaawa hyɛ ntadeɛ a wɔde ntoma ne kente na apam gyina hɔ. Mmabaawa yi nyinaa asosɔ wɔn sisi. Ntadeɛ yi bi ahyɛnsodeɛ no akokɔsradeɛ, kɔkɔɔ, tuntum, fitaa ne blue.

Ahyɛn akɛseɛ ne afidie akɛseɛ a wɔde sisi dan si dan kɛseɛ mfimfini. Mmeranteɛ mmeɛnsa hyɛ kyɛ nam steps so. Mmeranteɛ bi nso gyinagyina afidie a wɔde wɔde si dan no ho.

Mmeranteɛ atutu kente ahodoɔ gyina hɔ. Kɔmmuadeɛ deda wɔn kɔ mu, ɛnna ahwenneɛ gu wɔn nsa. Mmeranteɛ yi nyinaa hyɛ ahenemma. Mmeranteɛ yi mu bi hyɛ ahwehwɛniwa wɔ wɔn ani. Fie wɔ wɔn akyi a wɔadua kube wom.

Mmranteɛ ne mmabaawa atena kɔmputa lab a yasa wɔn line . Aborɔfofoɔ mfidie da wɔn anim . dodoɔ naa hyɛ adeɛ a ɛkata wɔn asom dodoɔ naa nso hyɛ ataade fitaa.

Mmeranteɛ mmienu ɛwɔ ɛdan baako mu. Baako ɛte hɔ na baako egyina hɔ. Deɛ ɔgyina hɔ no atene ne nsa ahwɛ afidie a ɛbɔ ban ho a eetwa mfonin no. Aberanteɛ baako ɛde ne nsa ato kiibɔɔd so apagya ne ti ɛɛhwɛ afidie no.

Mmeranteɛ a wɔhyɛ ataare a ɛsɛ gyina nwura mu ɛreyɛ adwuma, mmeranteɛ yi de aboɔ akɛseɛ agu fam a wɔde dadeɛ agu so, hyɛn kɛseɛ nam so, mmeranteɛ yi ɛreyɛ lɔɔre kwan a keteke bɛfa so. Nnuannua wɔ wɔn nkyɛn.

Mmranteɛ agyinagyina hɔ yɛ adwuma. Mmranteɛ yi ɛyɛ kwan a keteke ɛbɛ fa so. Ɛboɔ a wode yɛ adwuma no agu ɛnkyɛn Ahyɛn mmienu so asisi nkyɛn, mmranteɛ yi nyina ɛhyɛ ɛkyɛ wɔ wɔn ti.

Mmeranteɛ tete hɔ, nwura atwa wɔn ho ahyia, aberanteɛ baako gyina hɔ a bɔtɔ sɛn ne ho, atuonso sɛn aberan teɛ yi ho, nkraman ahodoɔ gyinagyina wɔn ntamu. Nkraman yi mu da hɔ na bi gyina hɔ.

Mmranteɛ agyinagyina lɔre kwan ho ɛyɛ adwuma. Mmranteɛ yi mu baako ɛko to fam a bɔtɔ asi n'ɛnkyɛn. Wɔn di adeɛ ase sɛ fam wɔ lɔre kwan no amu. Nnua asi lɔre kwan no akyi nohwaa.

Mmeranteɛ nnan gyina hɔ. Mmeranteɛ yi nyinaa atutu kente. Wɔn mu mmienu hyɛ ahenkyɛ wɔ wɔn ti. Mmeranteɛ no nyinaa de kɔmmuadeɛ agugu wɔn kɔn mu, ɛnna wɔde nkawa atoto wɔn nsa. Abansoro tenten si wɔn akyi.

Mmranteɛ agyinagyina lɔre kwan ho ɛyɛ lɔre kwan. Ɛhyɛn kɛseɛ asi mfimfini a ɛfa lɔre kwan no ɛso. Mmranteɛ no ɛde ade tumtum agu lɔre kwan no amu.

Mmeranteɛ ne mmabaawa tete asɔredan mu. Binom nso gyina hɔ. Ɔsɔfoɔ no gyina pono ho a mmeranteɛ atwa ne ho ahyia. Asɔredan no yɛ abansoro tenten.

Mmranteɛ resi dan. Wɔresi papadan. Mmranteɛ yi bi gyinagyina fam. Ɛna ebi gyina papadan no ɛsoro. Nnua nnua wɔ wɔn nkyɛn. Papadan baako a wɔanya asi awie nso wɔ nkyɛn. Mmofra mmienu gyinagyina hɔ rehwɛ wɔn.

Amanfoɔ ɛhyɛ ataare fitaa ɛte dua ase. Wɔn ɛde adeɛ akatakata wɔn tiri so. Kraman mmienu ɛwɔ wɔn nkyɛn, baako ɛda hɔ ɛna fitaa no egyina hɔ.

Mmranteɛ a wɔhyɛ atadeɛ a n'ahyɛnso ɛyɛ akokɔsrade ne ahabanmono ɛsa so tenten nnam lɔre kwan so. Wɔn kita adeɛ huhuuhu ɛwɔ wɔn tiri so. Amanfoɔ ɛgyina gyina lɔre kwan no nkyɛn ɛtwa wɔn mfonin.

Ewuraba a ɔhyɛ ɛkyɛ ɛwɔ ne ti ɛkoto abayewa ɛho. Flawɛs asisi wɔn nkyɛn. Ewuraba no asɔ flawɛs ne mu na ɔhwɛ abayewa no nim ɛsere. Nnua nnua akɛse asi wɔn akyi.

Mmabaawa ne mmaayewa gyina hɔ resa. Wɔde duku abobɔ wɔn ti, ɛna wɔde ahweneɛ agu wɔn kɔn mu, wɔn nsa ne wɔn nan. Aberanteɛ a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ gyina hɔ retwa wɔn mfonin.

Ahyɛn atenten ɛna nam lɔɔre kwan emu. Amanfoɔ ɛnam lɔɔre kwan no ɛnkyɛn. Abansro atenten bebree ɛwɔ hɔ. Amanfoɔ ɛtɔn adeɛ ɛwɔ abansro no ase.

Dadesɛn si mmukyia so a gya wɔ aseɛ, dadesɛn baako sisi nkyɛn, mmɔfra koto fam na mpanimfoɔ no tete hɔ, binom nso gyinagyina wɔn akyi wɔ fie ne mu, kɛntɛn si wɔn mfimfin a nnuaba gu mu.

Nnipa nan koto nwura mu. Awuraba abaayewa abaamuwa ne abranteɛ. Wɔkita adeɛ a wɔde yɛ adwuma wɔ afuom wɔ wɔn nsam. Nnua si wɔn akyi. Nnipa nan nyinaa resere.

Mmabaawa egyina maame foɔ mmienu nkyɛn. Pono si hɔ a nkyɛnsee kɛse si so a maame no ɛhoroho nkyɛnsee no mu. Ɛdan ɛwɔ wɔn akyi a wisie ayɛ ɛdan no ho. Wɔnde boɔ esisi hɔ a wɔnde dadesɛn esi ɛboɔ no so. Agya wɔ dadesɛn n'ase a wɔn anua aduane.

Abranteɛ de ne nsa dan mu a ɔde ne nsa baako ato ne sisi. Abranteɛ baako nso gyina trɔɔgo ho. Anwea gu fam a wɔde si dan. Atwedeɛ wɔ dan a wɔresi no ho.

Akokora ɛte fam, nnipa mmiensa abu nkotodwe ɛwɔ n'anim, bokiti asi wɔn anim a wɔsa nnɔteɛ agu bokiti no ɛmu. Wɔn nyinaa ahyehyɛ gloves ɛwɔ wɔn nsa. Nnua asisi wɔn akyi.

Kyɛnsee kɛseɛ ɛne kɛntɛn esi pono tenten ɛso. Mmaa mmienu ne mmarima mmienu egyina akyi. Sukuu mmofra ɛsa so ɛwɔ wɔn anim. Nnua esisi ɛnkyɛn. Sukuu dan nso ɛwɔ wɔn akyi nohoaa.

Mmaa ne mmarima tete akonnwa so wɔ abɔntene. Awuraba baako a ɔhyɛ kyɛ de kyɛ rebutu aberanteɛ baako ti. Kyiniiɛ fitaa mmienu sisi wɔn anim. Mmeranteɛ mmienu gyina kyiniiɛ fitaa baako ase.

Abasirwa te pata ase, nnɔtedan wɔ wɔn nkyɛn a gya gu ho. Abasirwa no ɛrenoa aduane, mmabaawa mmienu gyina akyire, aberanteɛ baako kita aduane gyina n’anim.

Mmaayewa nan te pono tenten ho. Wɔn nyinaa kura krataa a wɔakyerɛw kaseɛbɔ wom. Wɔn nyinaa rekan krataa no. Abaayewa baako de krataa no akata n'anim.

Ɛfun adaka asi pon no ɛso a wɔn asosɔ kandle atwa ho ahyia. Asraafo ɛsa so agyina anim. Mmaa ne mmɛma a wohyɛ ataare tuntum ɛnso agyina hɔ bi. Amanfoɔ agyina ɛnkyɛn a wɔhwɛ ɛfunu no.

Ayarefoɔ da mpa so wɔ ayaresabea regye ayaresa. Anɛɛsefoɔ mmienu kita krataa gyina ayarefoɔ no mu baako ho. Anɛɛsefoɔ yi de adeɛ akata fiti wɔn tiri so bɛse wɔn nan ho nyinaa.

Mmaamua hyɛ sukuu ataadeɛ fitaa te pono ho, nwoma ahodoɔ gu pono yi so, mmamua yi nyina akita krataa a wɔatwerɛ kaseɛbɔ wɔ mu ɛrekenkan.

Aberanteɛ ne ababaawa te mpa ano wɔ dan mu. Fidie a wɔde yi sini si dan mu hɔ bi. Fidie yi si pono tenten so. Wɔrehwɛ mfonin a wɔreyi wɔ fidie no do.

Abusuafoɔ te pono tenten ho wɔ ɛdan mu. Nnuane ahodoɔ sisi wɔn anim. Nnuane yi bo ne nsa a wɔnom, aburo ne akokɔnam. Wɔasosɔ wɔn nsa a wɔrebɔ mpaeɛ.

Awuraba a ɔde duku abɔ ne ti kuta bɔtɔ mu gyina hɔ. Ɔde adeɛ asɛ fam a wahyɛ kyake dwa wɔ so. Ababaawa baa a ɔkuta polythene bag retwam wɔ n'anim. Papa baako nso gyina n'ani reyɛ call.

Abusuafoɔ ɛte pono tenten ɛho abusuafoɔ yi asosɔ wɔn nsa a wɔn ɛbɔ mpaeɛ wɔn mu bi ɛhyɛ ataare kɔkɔɔ ebi hyɛ fitaa ɛna ebi ɛhyɛ tuntum mmranteɛ miebu a ɛwɔ abusua no mu no ɛhyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn ti.

Papa a abɔfra bɔ ne bo gyina nwura mu. Wɔasosɔ kanea wɔ wɔn ti so. Mmeranteɛ ne, mmabaawa te pono tenten ho a nnuane sisi wɔn ani. Aberanteɛ baako rehwɛ papa panin no. Abɔfra si abreanteɛ yi serɛ so.

Maame kɛseɛ gyina store anim. Nsɛntwerɛfoɔ atwa ne ho ahyia. Polisini gyina nkyɛn. Wɔde akasamu asi n'anim. Wɔ n'akyi no, ade tenten si hɔ a wɔahyehyɛ anwa ne tomantos a ɛwɔ kyɛnse mu wɔ so.

Papa panin da yarempa so a ntoma fitaa ka ne ho. Aneesefoɔ atwa ne ho ahyia. Baako gyina n'atifi. Nɛɛseni baako retra dadeɛ no aba baabi a papa panin no wɔ no.

Aberanteɛ a ɔhyɛ atare fitaa da funu adaka mu. Aberanteɛ bi gyina ne nkyɛn a ɔde ne nsa baako ato ne koko so a watene baako nso ahwɛ baabi. Amanfoɔ atwa ho ahyia a wɔn mu bi apagya wɔn nsa.

Aberanteɛ no da ayaremapa so wɔ ayaresabea. Anɛɛsefoɔ dodoɔ n gyina n'anim. Wɔn nyinaa ahyɛ adeɛ akata fiti wɔn tiri so bɛsi wɔn nan ase. Wɔde nsuo asi ɔyarefoɔ yi so.

Abranteɛ ɛne ababaawa egyina badwam ɛsa abranteɛ no hyɛ asopaatere tuntum ɛna ababaawa no hyɛ asopaatere kɔkɔɔ amanfoɔ atwa wɔn ho ahyia a wɔhwɛ wɔn abansoro tenteb esi hɔ a wɔn ahyɛ dwa ɛwɔ baako mu.

Mmerwa mmienu ne nkɔkora mmienu te pono tenten ho, kɔɔpo fitaa sisi wɔn anim. Aberwa baako kita ne phone wɔ ne nsam a ɔresere hwɛ so. Wɔn a aka no ɛrebɔ nkɔmmɔ.

Ɔbaa ne ɔbarima a wɔreware nam asɔredan mu. Abaamua baako di wɔn akyi. Barima no te wheelchair mu. Amanfoɔ tete akonnwa so wɔ wɔn benkum ne wɔn nifa. Ebinom nso di wɔn akyi.

Nnua dan esi hɔ a atwedeɛ ɛtwere nnua dan no. Aseɛ ɛda hɔ petee a wɔn ɛde pono ɛne nkonwa asisi aseɛ. Ennua nua atwa wɔn ho ahyia. Ɛmaa ɛne mmɛɛma egyina ho ɛɛyɛ adwuma.

Mmeranteɛ ne mmabaawa gyina ɛdan akɛseɛ mu. Mmeranteɛ yi hyehyɛ ntadeɛ asorɔtoo. Mmeranteɛ no mu bi tete wɔn wheel chair mu. Aberanteɛ baako a ɔte ne wheel chair mu ne ɔbaa rebɔ nkɔmmɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa gyinagyina nsuo nkyɛn. Mmeranteɛ ne mmabaawa yi kita krataa a aman ahodoɔ ahyɛnsodeɛ wɔ so. Ebinom nso kita frankaa anksa wɔ wɔn nsam. Wɔn nyinaa rehwɛ nsuo no mu.

Mmeranteɛ mmienu hyɛ atadeɛ fitaa ne trɔsa blue reyɛ adwuma wɔ gyaade. Baako kita dua wɔde pepa fam repepa fam. Bokiti a nsuo wɔ mu si ne nkyɛn. Baako nso kita ntomgo repera pono no ho.

Aberanteɛ ne ababaawa gyina sɔfo anim a sɔfo no rehyira wɔn awareɛ so. Ababaawa no hyɛ atade fitaa, ɛna aberanteɛ no hyɛ atade tuntum Nkurɔfoɔ tete akonnwa fitaa so rehwɛ wɔn. Ɛdan atenten wɔ wɔn akyi nohoa.

Zebra abam gyata. Mmeranteɛ mmienu nyina wɔn nkyɛn a wɔkita abaa wɔ wɔn nsam. Wɔapagya abaa no a wɔde bɛbɔ mmoa yi. Aberanteɛ baako di mmirika firi akyirikyini nohoa reba. Nwira atwa wɔn ho ahyia.

Mmaamua mmienu gyina wɔn afuo mu, abaayewa baako gyina wɔn nkyɛn. Mmaamua yi kita adeɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn nsamu a wɔde retutututu famu, nnuaba nso wɔ afuo ne mu. Abaayewa no hyɛ ataare tuntum ne pink.

Aberanteɛ te wheel chair a abaamua gyina n'akyi retwi no. ahyɛn ahodoɔ di traffic mu. Abansoro tenten wɔ nkyɛn a wɔde lɔre asi abansoro no anim. Wɔaduadua mmɔɔdowa wɔ efie no mu.

Adwumayɛfoɔ gyina beaeɛ a wɔyɛ adwuma wɔ no. Adwumayɛdoɔ yi resi dan. Adwumayɛfoɔ no dodoɔ no hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Nnua nnua atwa wɔn ho ahyia. Adwumayɛfoɔ yi mu baako kita ɛboɔ a ɔde rekɔto fam.

Koɔ da fam a gyata mmeɛnsa atwa ne ho ahyia. Baako gyina ne so. Baako gyina ne ti so na baako de ne se asɔ ne kɔn mu. Nwira afu wɔ wɔn ho nyinaa ahyia.

Keteke tenten esi hɔ, mmaaa ɛne ɛmɛɛma ɛnam ɛnkyɛn. Ɔbaa baako a ɔkita ne bɔtɔ ɛwɔ ne nsam egyina keteke ne ɛnkyɛn pɛɛ. Ɛmmeranteɛ ɛne ɛmabaawa eetwa mfonin ɛwɔ ɛnkyɛn.

Keteke mmienu nam ne kwan so. Mmranteɛ ne mmabaawa gyinagyina nkyɛn retwɛn. Abranteɛ baako de ne bɔtɔ abɔ n'akyi. Osukuuni baako nso gyina hɔ bi. Mmranteɛ ne mmabaawa dodoɔ no ara rehwɛ wɔn phone so.

Mmubuafo mmienu ɛte wheel chair mu. Baako a ɔhyɛ ɛkyɛ atwi ɔno ankasa ne ho. Abranteɛ baako agyina baako akyi atwi no. Amanfoɔ agyina gyina wɔn nkyɛn. Abranteɛ baako akoto ɛfa adeɛ ɛwɔ fam.

Abamuwa ɛte wheel chair mu ɛte sukuu dɛm mu. Mmofra ɛte pono ɛne akonwa ho ɛwɔ sukuu dɛm mu. Mmofra ne bi ɛhyɛ hyɛ ataare a n'ahyɛnso deɛ ɛyɛ blue. Ɛbi nso ɛhyɛ brown.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔahyɛ atare fitaa gyina nwura mu. Wɔn nyinaa de adeɛ akata wɔn tiri ho. Nwowa nenam wɔn ho. Nnuannua wowɔ wɔn akyi. Dan ahodoɔ nso wɔ akyiri nohoa.

Mmaa ne mmɛma ɛda ayaresabea. Ebi eyɛ mmofra, ɛna ebi ɛyɛ mpanyinfoɔ. Mmofra baako a ɔte akonya so akita fon emmie mia so. Mmofra mmienu ɛte wheel chair mu.

Mmabaawa mmeɛnsa nam hɔ. Wɔn mmeɛnsa yi nyinaa ahyɛ atare fitaa fiti soro bɛsi wɔn nan ase. Wɔhyehyɛ asopaatee. Ababaawa baako kita bɔtɔ blue wɔ ne nsam. Dan tenten wɔ wɔn ankyi a amanfoɔ nenam anim.

Adesuagoɔ tete pono tuntum akyi. Wɔn nyinaa hyɛ ataade fitaa. Adesuafo no bi nso gyina hɔ. Wɔkita kyerɛwdua ne homa a wɔrekyerɛwkyerɛw wɔ mu. Abranteɛ baako a ogyina wɔn anim rekyerɛ wɔn adeɛ.

Merateɛ ne mmabaawa bebree gyina hɔ. Mmeranteɛ no bi ahurihuri agyina adeɛ so, ɛna wɔaworɔ wɔn atadeɛ kitakita wɔn nsam. Mmeranteɛ yi nyinaa rehwɛ faako. Ɛbinom nsoa apagyapagya wɔn nsa wɔ wiem. Wɔasosɔ kanea wɔ wɔn akyi nohoa.

Aberanteɛ ne ababaawa hyɛ atareɛ blue ne tuntum gyina flowers bebree ho. Wɔahyehyɛ flowers yi bi wɔ shelves so wɔ wɔn akyi tentem. Mfɛnsee wɔ hɔ a wɔde ntoma akata mfɛnse no ano.

Ababaawa hyɛ atadeɛ fitaa gyina hɔ. Aberanteɛ abu nkotodwe asɔ ababaawa yi nso. Ababaawa no de kyiniiɛ ase ne so. Amanfoɔn te wɔn benkum ne wɔn nifa so rehwɛ wɔn. Aberanteɛ baako a ɔgyina wɔn akyi kita akonnwa mu.

Mmeranteɛ ne mmabaawa sa so tenten, ababaawa baako so nneɛma wɔ ne ti, ababaawa baako nso de handkerchief akata ne ti, hyɛn si hɔ a aberanteɛ nam ho.

Mmabaawa ne mmeranteɛ asosɔ wɔn nsa apagya akɔ soro. Ɛbi gyina anim, ɛna ɛbi nso gyina akyire. Aberanteɛ baako apagya ne nan baako akɔ wiem. A mmeranteɛ so nnan gyina soro nohoa a wɔn nyinaa hyɛ atadeɛ korɔ.

Mmabaawa nnum gyina hɔ. Mmabaawa yi hyɛ ade fitaa wɔ wɔn nyinaa atadeɛ so. Wɔahyehyɛ flowers ahodoɔ si wɔn anim. Ntokua mmeɛnsa wɔ wɔ akyi a wohunu abɔntene. Dua kɛseɛ si abɔntene.

Nsuo ayiri wɔ kwan ho. Amanfoɔ nennam nsuop no a ayiri no mu. Ebinom tete cycle so. Ebinom nso gyinagyina nsu yi mu. Wɔde kyiniiɛ asisi nohwaa a wɔretɔn adeɛ wɔ kyiniiɛ no ɛso.

Mmranteɛ agyinagyina apata anim, wɔn ɛde gyeene agu bokiti mu asisi wɔn anim, ebi nso edi aburo agu bokiti asisi wɔn anim. Abranteɛ baako ɛte akonya so ɛwɔ apata ase. Baako nso ɛte fɔm a borɔde ɛgu ne nkyɛn.

Aberanteɛ ɛte fɔm ɛwɔ gyaade, bokiti esi ne nkyɛn ɛna ɔkita edua emu. Aberanteɛ no ɛde adeɛ ahyehyɛ n'aso eetie ɛnwom. Ɔde ne nsa ato ne ti, pono tenten wɔ n'akyi a wɔn ahyehyɛ gyaade nnoɔma wɔ so.

Kaa a n'ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ si hɔ. Aberanteɛ baako te mu. Mmaa mmienu ne mmarima mmeɛnsa atwa ne ho ahyia. Nnua akɛseɛ sisi hɔ. Ɛdan si akyiri nohoa a ɛhyɛn si anim.

Mmaa ne mmarima sa so wɔ ban no ho. Mmɔfra ka wɔn ho. Abaatan no de wɔn mma abɔ wɔn bo. Wɔn mu bi de adeɛ akata wɔn hwene. Ɔsraani gyina wɔn anim a watene ne nsa.

Mmrante ne mmabaawa gyina nsuo a ɛtene mu. Abamuwa baako gyina kodoɔ anim ekita atena wɔ ne nsam. Mmamuwa mmiɛnsa aka no kita atena no ara mu. Nwura afu wɔ nsuo no ani nyinaa.

Mmabaawa mmeɛnsa ne aberanteɛ gyina hɔ. Wɔahyɛ kyɛ ne ntaareɛ dwa wɔ wɔn anim. Mmabaawa yi ne aberanteɛ no de adeɛ akata wɔn hwene. Ababaawa baako hyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'anim a wɔde wɔn baage abɔ wɔ anim.

Mmabaawa mmienu de ntoma asiesie wɔn ho gyina badwam ɛresa. Mmabaawa yi de ade fitaa abɔ wɔn ti, wɔde aweneɛ agugu wɔn nsa ne wɔn kɔn mu. Amamfoɔ gyinagyina wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn.

Mmerante ne mmabaawa gyina apata tenten ase wɔ bea a wɔbu fangoo wɔ no, abansoro fitaa si wɔn anim, mmeranteɛ yi ɛsa so wɔ berɛ a hyɛn ahodoɔ nso sisi wɔn nkyɛn, motorcycle nso di line ne mu bi.

Wɔahyɛ ntadeɛ dwa wɔ apata tenten mu. Wɔasosɔ kanea wɔ apata no ase. Mmeranteɛ ne mmabaawa gyinagyina apata no ase. Aberanteɛ baako te akonnwa so a gallonmmienu sisi ne nkyɛn wɔ abɔntene.

Ababaawa baako, aberanteɛ baako, ne mmaayewa mmienu te ntoma fitaa so wɔ abɔnten, nnuannua atwa wɔn ho ahyia, ababaawa no kita kɔɔpo wɔ ne nsam a nsa so kita ne nsa baako mu, nsa ahodoɔ nso sisi ntoma ne so, nnuane ahodoɔ nso sisi ntoma ne so.

Aboduaba da hɔ. Aboduaba yi ti nwi yɛ fitaa. Ahwehwɛ si aboduaba no nkyɛnmu. Wɔasosɔ kandle nanea asisi hɔ nyinaa ahyia. Krataa da hɔ a nnipa mfoni ahodoɔ wɔ so.

Ababaawa a ɔjhyɛ ataare kɔkɔɔ retɔ fam. Abranteɛ baako a ɔte fam wɔɔ n'akyi asɔ ne sisi. Abranteɛ yi mu mmienu nso asɔ ne nsa. Mmrante a aka nso asɔn'akyi. Mmabaawa mmienu nso gyina nkyɛn rehwɛ wɔn.

Abansoro kɛseɛ a wɔasosɔ kanea wɔ ɛmu nyinaa, steps tenten nso wɔ hɔ, mmeranteɛ ne mmarima nenam abansoro no ɛmu, wɔahyɛ dwa ahodoɔ wɔ abansoro no mu.

Sraani gyina hɔ a ne tuo kita ne nsam. Apolisifoɔ mmeɛnsa gyina hɔ. Nipadɔm gu kwan no agya. Wɔhyehyɛ ntadeɛ a hodoɔ. Nnua nnua wɔ wɔn akyi.

Mmrante bi a wɔde ntoma afurafura wɔn mu gyina park so. Mmranteɛ yi de ade kusuu asi hɔ wɔde wɔn nsa rekeka. Amanfoɔ tete pata ase rehwɛ mmranteɛ yi.

Mmaa ɛgyina kyiniiɛ asi, pono tenten asi wɔn anim a wɔn ahyehyɛ samina ɛwɔ ɛso. Mma yi mo baako abɔ duku kɔkɔɔ ɛwɔ ne te ɛna ɔhyɛ ataare fitaa kɔnmuadeɛ ɛda ne kɔn mu. ɛdan fitaa asi wɔn akyi.

Mmranteɛ ne mmabaawa te akonnwa so wɔ dan mu rebɔ nkɔmmɔ. Ababaawa baako apegyɛ ne nsa a ɔrekasa. Ababaawa yi hyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'ani. Wɔn nyinaa adane wɔn ho a wɔretie ababaawa no a ɔrekasa no.

Mmaa ne mmarima gyinagyina abansoro so wɔn nyinaa hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Wɔahyehyɛ mfidie a yɛde twe anyinam ahoɔden firi awia mu wɔ wɔn bankum ne wɔn nnifa so. Mmeranteɛ ne bi gyina anim a wɔrekyerɛ wɔn adeɛ.

Nsutene da hɔ, wɔahyehyɛ aboɔ wɔ nsuo no ano, nwura wɔ mmoɔ no akyi. Wɔaduadua kube ne abɛ wɔ nsuo na nkyɛn. Dan si kube no akyi. Dan tenten a n’ahyɛnsodeɛ no yɛ fitaa nso si nsuo no agya.

Mmea ne mmarima ɛbɔ bepo wɔn nyinaa di nneɛma abɔbɔ wɔn akyi ɔbaa no so bɔtɔ ɛna bokiti nam wɔn kyɛn nsuo teni daho nwura bebree fu wɔ akyire.

Mmeranteɛ ne mmabaawa koto fam. Ababaawa baako a ɔde adeɛ akata n'anim nyinaa gyina abayewa baako anim. Nnɔtedan atwa wɔn ho ahyia. Apata a wɔde ntoma fitaa atwa ho ahyia wɔ hɔ. Ntareɛ ne bag ahodoɔ gugu fam.

Afidie a wɔde yɛ adwuma ahodoɔ sisi fam. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ ahwehwɛniwa koto afidie yi baako ho. Aberanteɛ no asɔ afidie no mu. Aberanteɛ baako nso abu nkotodwe wɔ afidie yi ho a ɔde ne nsa asɔ aseɛ.

Mmaa ne mmarima gyinagyina ɛdan so. Anyinam ahoɔden afidie a wɔde twe anyinam ahoɔden firi wiem sisi ɛdan no so. Ɔsraani gyina papa a ɔde ne nsa mmienu agu n'anim nkyɛn.

Akwantufoɔ nam mfutukwan so a nwira wɔ wɔn nkyɛn nkyɛn. Abɔfra a ɔhyɛ ɛkyɛ ne asepatere ɛ di mmirika di wɔn akyi. Wɔn nyinaa de wɔn nneɛma abobɔ wɔn akyi. Aberanteɛ baako retwe ne bɔtɔ wɔ fam.

Fidie a yɛde yɛ adwuma fitaa si hɔ. Ababaawa a ɔde ne bɔtɔ abɔ ne bo egyina hɔ ɛrehwɛ afidie yi. Mmaa ne mmarima wɔ dan no mu bi. Wɔn mu dodow no ara de wɔn ntaadeɛ asensɛn wɔn nsa so.

Mmranteɛ ne mmaabawa ɛnam hɔ a flawɛs ahodoɔ etwa wɔn ho ahyia. Wɔn abɔ mpata ahodoɔ so ɛwɔ akyi nohoaa. Ɛdan esi mpata no akyi. Mmranteɛ yi ne mmaabawa yi ebi ɛhyɛ kyɛ. Ebi yɛ abrɔfo na ebi yɛ abibifoɔ.

Trɔɔge si nwura mu. Nnua ahodoɔ atwa ɛho ahyia. Bokiti mmienu si hɔ. Baako ahyɛnsodeɛ yɛ tuntum na baako yɛ ahabanmono. Baako yɛ bokiti a yɔde sa nsuo gu nnɔbae so.

Mmranteɛ ne mmabaawa egyina fidie a yɛde bu nsuo ho wɔn esiesie fidie no adan mienu a nahyɛnsodeɛ ɛyɛ fitaa esi akyiri nohwaa enua nua esi anim ɛne akyire.

Mmeranteɛ ne mmabaawa gyinagyina ban ho. Wɔde cylinder ato line. Mmeranteɛ yi mu baako kita kyiniiɛ wɔ ne nsam. Mmabaawa mmienu de kyiniiɛ asi wɔn so.

Nkramofo ɛkutu asɔredan kɛseɛ mu ɛbɔ mpaeɛ wɔn nyinaa yɛ mmarima ɔmɔ dodoɔ na hyɛ kyɛw wɔ wɔn tire ebi nso di adeɛ akata wɔn hwene wɔn abu kotodwe ɛwɔ dan ne mu.

Mmeranteɛ ne ababaawa baako gyina afidie a wɔde bu nsuo ho. Ababaawa no kita adeɛ de retwa afidie no. hyɛn fitaa si nkyɛn. Wɔaduadua nnua wɔ akyirikyiri nohoa.

Afipɔnkɔ sa so wɔ kwan mu. Wɔahyehyɛ nneɛma bebree agu afupɔnkɔ no akyi. Aberanteɛ baako nam wɔn mfimfini. Bepɔ wɔ wɔn akyi nohoa a afidie fitaa sisi bepɔ no so.

Sukuu nkɔlaa ɛhyɛ sukuu ntaareɛ agyina paaki so. Mmofra yi ɛmu bi ɛbɔ ampe. Abofra baako ɛde nensa akata n'ano ɛsere. Ɔbaa a ɔhyɛ ataare soro s n'ahyɛnso deɛ ɛyɛ akokɔsrade ɛne trɔsa ɛne nkɔlaa no ɛbɔ ampe.

Asono mienu Ɛnam ɛnwura ɛmu, ɛhyɛn ɛnam wɔn ntɛm. Aborɔfo foɔ ɛtete ɛhyɛn yi mu, wɔn aba nsrahwɛ wɔ ɛnwura no ɛmu. Ɛnua nua bebree atwa wɔn ho ahyia.

Adan ahodoɔ bi sisi hɔ. Adan yi bi yɛ dantia, ɛna ɛbi yɛ abansoro. Adan yi bi ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa tuntum, kɔkɔɔ ne akokasradeɛ. Ɛdan no bɛn poano. Bepɔ tenten nso wɔ akyire hɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔadi dɛm tete wheelchair mu. Wɔasosɔ wɔn nsa na wɔapagya akɔ soro, na mmeranteɛ no bi hyɛ atare soro fitaa, ɛnna ebinom hyɛ atare tuntum.